Kubalulekile ukugqoka impahla zokuzivikela lapho uzasebenzisa imithi ebulala izinanakazana kumbe lapho uzayenza esinye samaexperiments

Emtholamphilo izigulane ziphathwa kuhle kakhulu. Ikakhulu ngabomungikazi abesifazana, izigulane ziphathwa ngedlela eqondileyo.

imithi yokwelapha isiminengi kanye letholakala emavinkilini athengisa imithi leyi mithi yelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo imithi le kufanele isetshenziswe ngendlela eqondileyo.